Salin gbiriba mashin ka bi mali gbirili ka zaŋ daɣu sa tiŋa n zaŋ paip chɛŋ ti konɛti kom n gbira ka shab zaŋ bin tiɛrigu n tiɛrili ka bo kpalaŋa n toori tandi maa sura kom ni ka bi bɛ ka tihi bɛ bi nyaanga

Paɣaba bi ʒirila binyɛra bi zaŋ limi niŋ tahali ni n bo loba pilli ka zaŋ fulaawaasi nim niŋli ka bi ʒiri chɛna ka niŋ suhupiɛlli n yɛ cheeni nima n so chinchina ka wori wahi

Bia ka o ŋmɛri gungoŋ ka zaŋli n yɛɣi ka o mali o yɛanga ka o taba mi lihiri o ni bi yɛ o ni yɛn mŋɛle shɛm bi zooya pam.

Loori o kanna mi ka ti saɣam ka o tooni zaa wurim ka shab kana ti lihiri o ni bi nyɛ bi ni yɛn niŋ shɛm n faago bahi moto baribi biɛni ka napɔŋ chɛndibi biɛni ka bi zaŋ lora nim zali ka ʒɛya lihiri o

Salin gbiriba bi zaŋla loori chɛŋ n ti gbirili ka zaŋ papu tu kom ni n zaŋ teebuli zali n kpaari tandi maa niŋdi di puuni ka toori kom maa niŋda n paɣara ni salima maa yina ka bi yihili ka chɛ kuɣa tihi bɛ nimaani ha ka bi lahi tooi tandi soŋ ka tandi maa zooi

Gbansabila bi worila bi kali waa ka dirɛsi gana niɛma ka shab mii so chinchina paɣaba worimi ka dabba mii ŋmɛra ka bin yiindi yila gba yiinda ka bi dirɛsi niɛma maa kala kala

Doo ka o kpɛ ni o ti chɛ o zuɣu ka bi zaŋ tanpiɛlli n zaŋ pobo ka zaŋo ʒili kuɣu zuɣu ka zaŋ mashin din chɛri zuɣu maa ti tu laati ni ka bi dirɛsi duu maa zaa fai bi niŋla faan niŋ di puuni ka faan nyɛ buluu ka ŋun chɛro maa pili zipiligu ka duroyi ninsal nima ka bi bɛ o nyaanga

Daani boidiyɛ biɛni ka naanzuu biɛni ka alibarisa biɛni ka zaham bɛ nimaani ka bi ti tanti nima ka di nyɛ zaɣ sabila ka duri bɛ bi nyaanga ka shab kpabi bihi ka shab mii buɣuri bihi bi zooya pam daa maa ni